Barka da yau, gudanar da ƙasa. Ta ya ake gudanar da ƙasa? Ƙasa dai wata muhimmiyar abu ce wanda ake shuka a kanta, kuma ba zai yiwu ka shuka ba, ba tare da ka kula da ƙasan da kake amfani da shi ba. Ƙasa shi ne rayuwar shuka, bas hi ba shuka, hakan kuma ba z aka samu ingantaccen yalwan girbi ba. To ta yay a z aka kula da ƙasan? Abu biyu ake yi wa ƙasa domin inganta ta. Na farko dole ne ka kula da yanayin sinadarin da ke cikin ƙasan domin ita ne ke taimawa shuka ya girma yadda yakamata. Muna da takin gargajiya sannan kum muna da takin zamani, kowanne za ka iya amfani da shi domin inganta ƙasanka. Sannan kuma dole ka kula da ba da ruwa, afe da yamma, domin a lokacin da ƙasa ta kasance tana da laushi ko aikin noma ma ta fi sauƙi wa mai yin ta. Amma a lokacin da ƙasa ta kasance ƙamas babu ruwa a jikinta, zai zama aiki a kan ta ma yana da wahala, sannan shi kuma shukan ma ba za su inganta su girma yadda yakamata ba, domin ka tauye masu wani abu mai muhimmanci a rayuwar su. Kamar yadda mutum ba zai rayu ba ruwa ba. Haka ma shuka ma ba zai iya rayuwa ba, ba ruwa ba. Saboda haka yana da muhimmanci mu lura da yadda ake kula da ƙasa da kayu, domin ingancin girbi mai kyau, domin samun wadataccen abinci.

Barka da warhaka. Rarrabe kayan girbi, shin kasan rarrabe kayan girbi yana da mahinmanci a kowani gona? Domin shi ze taimaka mata wajen sanin me ka samu a gonan ka, se yasa yana da kyau a lokacin da ka cire kayan gonanka ka zauna ka rarrabe masu kyau daban, ƙanƙana daban daman gurɓatattu duk ka cire su daga ciki, haka ake raba su sannan yana da mahinmanci in tumatir kake yi in albasa ne in soran kayan lambu ne duk waɗanan abubuwa ne masu mahinmanci da ake so a duk lokacin da za ka rarrabe su ka rarrabe su ta yanayin tsarin su, fasalin su, girman su da kyan su. Wannan ze taimaka maka wajen sai da kayan ka domin shi kaya shi yake siyar da kansa a lokacin da ka bar kayan gonanka karazube, duk wanda ya zo taya maka ze maka tayin wulaƙanci kuma ba ze siya maka yanda yakamata ba. Amma a lokacin da ka rarrabe ko wanne ka ajiye shi a mazaunin shi duk wanda ya zo siya ya san kyan kaya kuma abu me kyau shi yake siyar da kansa, saboda haka mutum ze saye shi da daraja kai ma za ka samu riba me kyau, kuma za ka san me ka samu a amfanin gonanka, kuma yana da kyau ka sani cewa shi kaya a lokacin da ba sa babu tsari ko yayama za a taya masa shi, kuma ko yaya za a siye shi saboda haka yanada mahinmanci mu riƙa rarrabe kayan mu bayan girbi. Na gode.

Shin kasan abubuwan da ake amfani dashi in za ayi miyar dage-dage? bari in kaika ka gane meye ake amfani dasu. Na farko zaka samu tumatirin ka masu kyau, sannan sai ki samo attarugun ki da tattasai, sannan zaka samu albasa, ka zauna ka gyare su mai kyau. Ka samu injin markaɗen ka ka zuba waɗannan kayayyakin, a markaɗe maka su da kyau, sannan sai kazo ka samu mai ka zuba shi akan wuta, muna da manja muna da man gyaɗa, yana daga abunda kake so kayi amfani dashi. Sai ka zuba mangyaɗar ka ko mangyaɗa ko manja akan wuta, wannan markaɗe da kayi ka sa a ciki, kayi ta soye shi, kayi ta soye shi kayita soye shi. In kana so zaka wanke kifin ka mai kyau ka zuba ko kuwa in nama ne kake da shi shim aka wanke shi ka zuba. Daga nan ka ɗauko kayan ɗanɗanon ka ka zuba shi, gishiri ne sannan kuma zaka sa kayan ƙamshi, shi ma yana da kyau ka zuba shi acikin miyar dage-dagen ka, idan ka zuba shi zaka barshi ne ya yi ta soyuwa, ya yi ta dahuwa ya yi ta dahuwa har sai ya cire man sa a sama. Wannan shi ne abubuwan da ake amfani da shi a miyar dage-dage, domin wannan miya ce wanda take da ƙima a idon mai shi kuma yana da daɗi a baki, saboda haka, a duk lokacin da ka tashi miyar dage-dage ka nemi isassun kayan haɗin sa, domin ka samu abin da kake so.

Feshin sinadari a gona, yana da kyau ka sani cewa shi feshi a gona abu ne mai mahimmanci a duk wani aikin gona. Amma yana da mahimmanci ne a lokacin da aka bi tsarin da aka walllafa shi da kuma yadda ake yin shi saboda haka, a duk lokacin da za ka yi feshi ya kamata ka lura da abubuwan da aka rubuta ajikin sinadari ruwan da za a haɗa shi ya zama ka haɗa shi daidai, ka samu roban da ake zuba kayan feshin a ciki ka zuba shi a ciki, sannan sai ka goya shi kai ma ka kare kanka, ka sa rigan da ya rufe maka ko ina, ka sa takunkumi a fuskan ka, sannan tukunna ka ɗauka kayan feshin ka fara amfani da shi. Kuma feshi ana yin shi ne daga ƙasa zuwa sama ta inda zai shiga dukka wani shukoki sannan kuma yana da kyau ka sani cewa ana so in za ka yi feshi ka yi amfani da tsarin da wanda ya yi feshin kayan feshin ya rubuta a jikin masana’antanshi yanda ake amfani da shi. Ka yi amfani da shi daidai domin yana kare shukoki daga ciyayi, cututtuka sannan kuma kwari da suke zuwa suke addaban shuka ba za su addabe shi ba. Amma fa shi feshin in ba ka bi ƙa’idan da aka sa maka ba za a samu matsala zai iya kashe maka shuka saboda haka ka yi shi yadda aka tsara tare da kaima kare lafiyarka domin ka da ya kasance kana feshi ba ka lura da lafiyarka ba, ka da ka ci shi, ka da ya zama kuma ya shiga bakinka ko kuma ya shiga idonka, idan wannan abun ya faru kai suari ka wanke da ruwa domin kuwa waɗansu sinadaran suna da cutarwa a jikin ɗan’Adam saboda haka a lura sosai a lokacin amfani da sinadarai na feshi, a gona.

Feshin maganin kwari. Magungunan kwari dai suna nan kala-kala kuma a zamanan ce, aikin gona yana kawo tasiri sosai ne ake amfani da shi yadda ya kamata zamani ya zo wanda ya kasance ko wani shuka da za a yi ya kamata a yi amfani da waɗannan sinadarai domin suna da mahinmanci sosai, a inganta aikin noma amma dai kuma ya kamata a sani cewa amfani da shi yana da mahinmanci. Sannan in ba a kula da yadda ake amfani da shi ba kuma za a kawo matsala da shi, shukan mutanen da suke zaune a kusa da wurin tare da kuma ɓata iskan da mutane ke shaƙa, saboda haka ya kamata musan cewa feshi da amfani da kayan feshi na zamani da ya kawo na kashe kwari yana inganta gona, yana sa asa mu iri dan girbi me kyau domin an kawar da kwari da suke kawo asara a gona. Amma ya kamata kafun mutum ya karanta tsaf ya ake amfani da shi ya sani akan amfanin magungunan kwari yana da amfani domin ze taimake ka wajen yin amfani da daidai abun da ake so, sannan kuma ze yi amfanin shi da aka yi don shi za a samun cinma buƙata, amma a lokacin da ba ka fahinci amfanin shi ba, ka ɗauka ka fara amfani da shi maimakon a kashe kwari to za a kawo babban asara ne a gonan nan, saboda haka mu lura mu hankalta sosai kafin mu yi amfani da duk wani magungunan kwari da ake amfani da su.

Masu sai da tumatur. Tumatur dai wani kayan lambu ne da mutane kan siye shi don su yi miya dage dage da shi, sannan ana iya sarrafa shi zuwa abubuwa da yawa. A lokacin da ka je sai da, sayen tumatur, ya kamata ka lura da girmansa, kyanshi, akwai ƙwari ko ba ƙwari a jikinshi don wasu za ka ga akwai, ba su da kyau, jikinsu ya yi laɓo laɓo, wato ya zama kaman ya lala haka nan, wasu har suna cin ruwa ma. To a lokacin da za ka, masu sai da tumatur suka je ka za ka siya a gunsu ya kamata ka duba domin ka zaɓi wanda ya fi kyau. Akwai wanda yake ya fi dacewa a yi amfani da shi a miya, akwai wanda ake sa shi a salak, sannan kuma wanda ake amfani da shi a kwaɗo. Tumatur ɗin dai ga su nan kala kala, akwai manya, akwai ƙanana, akwai masu tauri, wanda tuwon jikinsu da yawa, akwai kuma laɓo laɓo, wanda kuma za ka ga, wanda kuma akwai wanda zai yi kwanaki ba ya ɓaci, wani kuma za ka ga wana kaɗan ya fita hayyacinshi, ya ɓaci, bay a ma iya kwana. In ya kwana ma zuwa gobe za ka ga duk ya cike da ruwa. Saboda haka shi tumatur, wani abu ne da mutum sai ya yi la’akari da shi sosai in ya je siyansa, domin ya samu mai kyau. Ko kai ma siyarwa, a lokacin da ka kawo tumatur ɗin da ya fi kyau, za ka ga har yana ɗauke ido, musamman manya manyan nan, za ka ga an fi wawashe maka shi da wuri, domin sun fi kyau kuma sun fi auki ma in an yi amfani da su.

Safaran kayan gona daga gona, wannan wani aiki ne mai mahimmanci a aikin gona. domin Idan kagama shukan ka kazo ka girbeshi dole ne yakamata ka ɗaukeshi ka kaishi gunda za’a sarrafashi ko ko kasuwannin da ake amfanu dashi. To amma kuma yawanci hanyoyin da ake bi na safarran wa'innan kayayyakin sunanan hanyoyi ne kala kala akwai da mota su ƙananun abun hawa Kaman su babur ko ko za’a samu tarakta taraktta ne ko ko za’a samu ta hanyan ruwa kota girjin sama duk dai wannan abunda yasa ake ɗaukan kayan a saffarashi zuwa gun amfanin shi manufa ɗaya ne dai wato kada ya lalace kuma a samu ayi amfani dashi dan a samu ribatuwa ga abunda aka noma. Sai komai yana tareda kalubale da yawa domin akwai matsalan rashin isashshun kayan safaran kayayyakin gona, sanna kuma ba hanyoyi masu kyau dazai haɗa kasuwanni da kuma kauyukan ni da’ake sarrafa kayayyakin nan. Sannan kuma akwai matsala ta tsaro da ake samu a hanya, sannan kuma da yake akwai mai yayi tsada shima safaran gaskiya yana zuwa ƙalubalen da tsadan abun hawan da zai ɗauka maka kayanka yakai maka kasuwa. Amma taya za’a magance waɗannan abubuwan abu ne mai sauƙi in gwamanati zatasa hannu akan wannan lamari sannan masu hannu da shuni suma su zuba hannun jari akan wannan harka, domin harkace da take kawo cigaba ga al’umma da kuma su kansu, to amma a lokacin da akabar su hanyoyin saya farar kayayyaikin gona kara zube shi yake kawo asara domin zakiga abincin ma kayan gonan yawancin wa yansu sun lalace kafin isa inda za aje dasu zunzurutun babu abun safara mai kyau amma in za’a magance wannan za’a sami riba kowa zai ribanta dash da i masu kayan safaran dasu kansu manoman kuma sauƙi ne ma kowa da al’umma.

wannan dai wani kayan gona ne da ake samun shi a cikin ƙasa misali muna da su doya dankali gwaza dankalin ma kun san kala biyu ne gare mu mu na da dankalin hausa muna da dankalin turawa sannan muna da rogo waɗannan kaɗan daga cikin abubuwa ne da ake samun su a cikin ƙasa sannan kuma gaskiya suna kawo alfanu sosai ga jikin ɗan adam domin abunda yake jikin su abinci ne na gina jiki wanda yake bawa mutum ƙarfin da zai yi aikin da ya kamata sannan kuma masu safarar sa ko ince masu kasuwancin sa suna samun riba mai kyau kawai dai ya kamata in zaka yi shuka shine ka tabbata ka samu iri mai kyau sannan ka samu ƙasa mai kyau wanda za a shuka shi a ciki ka rinka kula dashi a sa masa taki isasshe to wannan yana taimakawa sosai idan yazo lokacin girbewa kuma kasan shi yana ɗan ɗaukan lokaci mai nisa ba kaman su waɗansu sauran kayan itatuwan da zaka shuka shi kwana kaɗan a sati wata uku wani ma ƙasa da haka kwanaki ne zaka ƙirga sai kazo ka girbe abunka ba shi gaskiya ya ɗaukan lokaci sai dai amman kuma mutum lokacin cirewar sa yayi shi ana samun alfanu sosai akan shi sannan kuma ya kamata a aje shi a guri mai to mai sanyi don kada ya lalace domin baka kula dashi ka aje shi a guri mai kyau ba ya kan lalace sannan kuma a lokacin da za a kai shi kasuwan da za a saida shi sai anyi takatsantsan dashi in ba haka ba zasu kakkarye kuma a lokacin da ya kakkarye kana rage masa darajar sa ne tunda dai wasun su aka siye su ne a haka domin ya zama abincin mutane ne da suke sarrafa shi zuwa abubuwa da yawa su gari wataran ana chips da shi akan yi fufu abubuwa da yawa dai akan yi daga cikin su har su sakwarar nan duk da shi ake yi saboda haka shi wannan yana da muhimmanci na gina jiki saboda haka noman sa ma sai kayi takatsantsan sosai

gonan waken na olayin a sati biyu wato shi dai wake noman sa gaskiya noma ce mai albarka kuma bai da wahalan yi amman fa a lokacin da mutum ya san me yake yi a kan sa a sati biyun nan lokacin kasan cewa ka riga kayi shuki har shuka sun fara tsurowa sun fito suma ɗan tasa kaɗan to a lokacin zaka bi ka duba in akwai wani ciyayi ka cire ciyayin da yake gurin in kuma akwai guraren da ka shuka kasan a shukan wake yawancin irin su a zuba guda biyu ko fiye da haka a rami ɗaya kuma in ya tashi fitowa zaka ga ya fito ya yi cunkus to zaka iya rarragesu ka kai wani guraren da kuma ba a zuba ba ba a a shuka ba don a ciccike shi ya zama ko ina akwai shukin nan sannan kuma zaka lura da ruwa domin ruwa shi yake sa shuka ya girma haka nan wake indai lokacin damina ne kuma ka san yawanci ba lokacin damina lokacin da ruwa yake tsanani ake shukan wake ba yawancin mutane suna barin sa sai ruwan ya ɗan yi baya tukunna domin shi ba son ruwa sosai yake ba so za a yi shukan nan bayan anyi shukan nan kuma ya kamata kayi la’akari da ruwa safe da yamma in kuma noman rani kake yi a wannan sati biyun ya kamata ka kula da ruwa da ake bawa shukan nan safe da yamma don kada ya bushe ko ya kashe shi kafin lokacin sa ya kai so yana da muhimmanci mutum yayi noman wake baya buƙatan taki sosai domin takin da yake ƙasan ma ya kan gamsar musamman a jijiyoyin wake akwai wani abunda bature yake ce masa Nitrogen fixation da yake taimakawa ya ɗauko sinadaran Nitrogen a cikin daga iska ya taimaka yasa a ƙasan to ka ga shi ba yana so kayi ta zuba mishi taki bane kaman yadda ake na sauran shuka shukoki shi dai taki kaɗan ma ya isa ya gamsar maka da abunda ake so